Abantu abangi nga basaadha besibye obulesu nga buli mulangi emmyufu, oghundhi alinha akalimu emyalala emyeru.

Omuntu nga ali mulala ayemeleile nga agemye akati, ekilaga nti ali kuloba. Yenayena nga ali mu langi ndhilugavu, ghangulu ele eghala nga akasanha ka kavaayo.

Omwala ogwa maadhi nga gili kukulunguta bwe guyugha mu munenhe nga gulimu ku amabale bale amangi. Kumbali kule kwabaku ensiko nho buti buti.

Emikono egy'omuntu egitamanhikibwa bulungi oba gya mukazi oba gya musaadha nga gigemye akaso nga ali kusala kyebeeta ekikaka nga akitaile ku kabagho.

Engila eya kolansi, ng'eliku aba pikipiki, nhi ogh'egaali nh'abemmotoka nga bangi. Nga eliyo abali tambulila kumbali nga bali kuva mule bali kwidha muno.

abaantu nga bali babiri bemeraile era nga bavubuka oghundi nga ayambaile olugoye luirugavu eriyo kyagemye mu ngalo.

Omuntu nga ali mulala nga mukazi ali kutambula. Ayambaile saati mmyufu. Ku mutwe ataileku akaleesu, yetwiika ebbafu elimu amasoghani.

Oluguudho olwa gaali ey'omuuka, nga ela yenhe eliku, eli kwaaka nh'amataala. Eli mu langi ibili, eya kyenvu nh'eya kilagala, amataala nga meeru.

Omuntu ali mulala nga musaadha ku mutwe gwe ataireku ekikofira ayambaire saati ya makono maghanvu nga agemye ku masanhalaze.

Akabaagho kebataileku ebyokulya, nga kuliku fakedho nga bamusazeemu, ali mu langi yakilagala, kwabaaku n'amagi

Ebisige nga biriku abantu basatu nga kuliku ababiri bambeire, omulala nga tayambeire nga alinze kumwinhe einhuma.

Obutimba bwebakolesa okugema engege nga era ghaligho bwamirundi ebiri ghaligho obutono ghabagho nh'obuliku agatuli agabba.

Amalumba nga mangi gali kubiyumba byago galimu elangi ibiri eya kyenvu enh'endhirugavu.

Abantu nga bali babiri nga baana, bonabona basanhufu nga bakoze obukodhyo einhuma ere mumbali ghabayo abantu abandhi.

Abantu bali babiri nga ghaligho omukulu nho mwaana omuto nga omukulu ayambaire akooma aka kuba ebifananhi omuto akagemye nhali kukuba.

Akaibo kebali luka obuluke, nga bakataile agho kalimu elangi nnhingi ela nga dha ndhaghulo. Mulimu emmyufu, nh'endheru nh'endhilugavu. Nh'edhindhi kamaala.

Omuntu nga ali mulala ela nga atyaime nga musaadha. Nga mu mukono gwe eliyo kyagemye kyali ta mu kaveera , kumbali ghe einhuma yabayo elyato.

Amaadhi amangi einho nga era galiraga nti galitambula kwabaku amaato, wano ghaligho abiri kuliku abantu bangi ino.

Abantu nga bangi inho era nga bakazi abandhi nga babese abaana era nga benhe basanhufu inho.

Amaato amangi einho nga bagataire agho kubukalu gali mu langi endhirugavu mumbali ghago ghabagho ennhumba enhungi einho nga dha kalina, einhuma ghenhumba yabayo olusozi.

Omuntu nga ali mulala nga atyaime kupiki alikuvuga nga era musaadha avaire esaati yamakono mawanvu nga agafungizaku.

Akati kali kalala nga kaliku omuwemba guli mu langi emmyufu nga ela kanhenhemuuku.

Ebisolo ebingi einho nga ela bili mu maadhi amangi byonabyona nga bifanhanha, bilimu elangi dhili ibili endhirugavu n'eyakisiitakasiitaka.

Abantu nga bangi inho nga bali tambula, mungila mwabamu emotoka nga dhili ibiri. Eriyo eri kubali yabayo eri ghagati mungila nga eri kutambula eri kwaka nha mataala ganho akatonho.

Ghanho nga ghaligho engila kumbali ghabagho omusaadha atyaime ku piki nhe emberi ghe ngila yonha yabayo omusaadha atyaime ku piki nga omugulu agitaire ghansi.

Amaadhi amangi einho nga galiraga nti gabitumizo ghagati nga ghaligho engeri egaghulamu ghaligho n'abantu bali basatu oghundhi nga aghanike akati mwibbanga ekiraga nti aliroba.

Ennhimiro ey'omutyere, nga gukaali mu nsiko bakaali kugusala. Guli mu langi eya kilagala

Omuntu nga ali mulala nga era ayemeraire ali mulangi endhirugavu ghangulu ere nga akasana kali kuvayo buve.

Ekisawe kyebazaniramu omupira nga kirimuku eisubi eito. Mulimu abantu nga bali kulumuka abandhi nga begwireku balambaire.

Ekifo mwebataile emmotoka nga abantu bangi inho. Kumbali kwabaaku ambuleela nga nnhingi.

Omwana nga ali mulala ela nga ali lumuka nga ali vuga omupiira. Einhuma ghe nga eliyo obuti obuli kula obukule. Nga ali mu isubi.

Engila ey'eitaka nga nnhungi inho. Elimu embeli eikona, mwabaamu nh'abantu nga bali basatu nga bali tambula.

Esepiki emba nga bagitaile agho elimu amakaile kwabaaku nhi soghani kungulu. Kumbali ghale ghabagho omukazi akunhaime nga alinze munho.

Amaato nga mangi inho, gonagona bagasimbiza lainhi agandhi ghaligho abantu abagaliku mumbali einhuma ghago yabayo amaadhi.

Omuntu nga ali mulala nga mukazi akutaime yagema ku bibala ebyo kulya nga afunhye nho munhwa kumbali ghale gho mutwe gwe ghaligho epeiro eri mu langi endheru.

Ebisolo nga bingi inho. Byonabyona nga bili mu langi ndhilugavu. Biliku amayiga agegheta. Ghangulu ele yabaayo omusana nga gwakavaayo.

Omuntu nga ali mulala ali kutambulila ghansi enho munsozi, ayambaire omusweta guli mulangi ya kilagala.

Olugudho olwa kolansi nga kuliku emotoka edhe mereire kumbali kwabaku nhi piki piki eri kutambula nga eriku omuntu mulala.

Ebisolo ebyo munsiko nga bili kunhwa amaadhi nga biligho bingi, bili mu langi ibiri endheru nhe'ndhirugavu.